Samar da cincin daga garin filawa, a yau zamu yi magana akan yadda ake samar da cincin ɗaya daga cikin shahararrun kayan cinye-cinye a Nijeriya da wasu sassa na Afrika, cincin abinci ne da ake yin sa da dai garin filawa madara, ƙwai da kayan haɗi masu daɗi yana da sauƙin shiryawa kuma yana daɗewa batare da ya lalace ba, matakan samar da cincin sun haɗa da shirya kayan haɗi waɗanɗa suka haɗa da garin filawa, madara, kwai, sukari da gishiri bakin fawda ko yiss mai mangyaɗa ko ko wani mai daban wanda ake amfani da shi, haɗa kayan da aka shirya a waje ɗaya a cikin kwano a haɗa garin filawa sugar gishiri da bakin fawda da dukkan sauran kayan haɗa-haɗen a ƙara madara da kwai sannan a yi ta gawrayawa a jiƙa da ruwa kaɗan kaɗan har sai an sami kuli mai laushi a barshi ya huta na mintuna shabiyar zuwa talatin dan ya wuce, yanka kulin zuwa sifar cincin din da ake so soyawa a zuba mai mai yawa a cikin kwanon suya a barshi yayi zafi sosai sai a fara soye-soyen a je ga siyarwa bayan an gama za a iya ajiye shi ko a siyar ko a ci, cincin abinci ne mai saukin shiryawa kuma yana da matukar shaha ana iya yinsa da garin filawa madara da dai sauran kayan haɗi domin samar da abinci mai daɗi da kuma gamsarwa idan an bi matakan da suka dace zaa iya samar da cincin mai kyawu mai daɗi wanda zaa iya siyarwa ko a ci a gida.

Masu sauraro barkanku da wannan lokaci a ayau zanyi bayani kan yanda ake yin fanke da fulawa ko fankaso kaman yadda ake kiran shi. Kayan, kaya ne da ake yi da fulawa a Nijeriya da sauran ƙasashen afrika. Yana da ɗanɗano mai kyau kuma mutane suna sonsa musamman a lokutan biki ko taruka na musamman, ana yinsa ne amfani ta amfani da fulawa da wasu kayan haɗi masu sauƙi da ake samu a kowace kasuwa. Kayan haɗin sun haɗa da fulawa, suga, yis, ruwa, mangwaɗa, gishiri da kuma madara idan ana so, a wasu lokata ana iya ƙara ɗan kayan ɗanɗano na musamman domin ya bambamta. Yadda ake yi. Da farko za a dauki babban kwano a zuba fulawa mai kyau, sannan a ƙara suga da yis a ciki, bayan haka aƙara ɗan ruwa kaɗan domin ya zama ƙuli mai lau… wannan shi ne kaɗan daga cikin taƙaitacen bayani akan fanke. Wannan kayan cinye-cinye na fanke ya zama abin sha’awa ga mutane da yawa, idan aka yi shi da kyau yana ɗaukar lokaci mai tsawo kuma zai iya zama hanya mai kyau ta samun riba ga masu yinsa, ba shakka ya cancanci a gwada shi don jin daɗinsa da kuma riba.

Wannan magana ce da zanyi game da kayan cinye-cinye me ban sha’awa, wanda bature ke kira ( ball skch) ba kawai kayan cinye-cinye ba ne yana kawo jin daɗi ga duk wanda ya ci, kayan abincin ne da ake haɗawa da sinadarai daban-dabam, wanda ke bashi ɗanɗano domin kyawun kuma na musamman, ana cinsa a lokuta daban-dabam kaman lokacin taron liyafa ko wani taro na musamman, a ko gida kawai don nishaɗi. Kayan haɗinsa kuma sun haɗa da kayan marmari daban-dabam, wasu zaƙi, kamar kwakwa, ƙwayoyin almont da kuma kayan bussasu kaman madara bussashiya ko ɗanɗano na musamman kaman cakulat. A wasu lokatan Akan iya kara ɗan kayan zaƙi kaman suga ko zuma domin kara ɗanɗanonsa. Da farko, da farko dai a tattara duk kayan haɗin a waje guda, a zuba shi a cikin mazubi guda ɗaya, a zubo duk wani kayan haɗin a waje guda, a ɗauki babban kwano a gauraya har sai kayan haɗin sun haɗu yadda ake so, da zaran an gama shikenan kome ya yi. Fa’idojinsa kuma sun haɗa da amfani da lafiyar jiki, da kuma kyau dana halitta. A lokaci guda yana kawo farin ciki saboda da ɗanɗanonsa da kuma kyakkyawan kamaninsa.

A yau zanyi magana game da wani kayan marmari mai suna a Turance (African fear) wanda wasu ke kira obey a wasu sassa na Afrika. Gabatarwa Afrikan fear wato obi wata irin bishiya ce me ɗaukan kayan marmari da ake sha’awa sosai a yawancin ƙasashen Afrika, musamman a yammacin Afrika, wannan kayan marmari yana da matuƙar amfani ga jiki kuma yana da ɗanɗano mai kyau musamman idan aka dafa shi ko a ci da burodi ko abinci mai zafi. Afrikan fiya wato obi, yana kama da dabino ko kwakwa amma yana da ɗanɗano mai santsi, da kaɗan mai ƙanshi, yana da launi mai duhu na shuɗi mai dan tsanani, wanda ke ban-bantashi daga kayan sauran marmari. Ana samun wannan kayan marmarin yayin damina, a yawancin wuraren da ake noma shi, musamman a ƙauyukan da ake noma bishiyoyin rogo, da masara. Yadda ake shirya ko cin Afrikan fear wato obi, mafi yawan mutane suna so a dafa, a dafa shi domin ye laushi, ana iya sanya shi cikin ruwa mai ɗumi na mintuna kaɗan har sai ya haɗu, bayan an cire shi daga ruwan zafi sai a barshi ya huce kaɗan kafin aci, da zarar ya dahu zaka iya ci, zaka iya cin shi haka kawai ko kuma ka haɗa shi da burodi, musamman lokacin shayi ko abinci da safe. Fa’idojinsa, abincin ne mai gina jiki, kare jiki daga cututtuka, ƙarin ƙarfi na jiki. A wasu yankunan wannan nau’i na abinci yana taka muhimmiyar rawa wajen kawo haɗin kai a cikin iyali da al’umma lokacin damina ya yin da mutane ke cikin cin shi tare a cikin nishaɗi.

Wato kankana wata irin dan itaciya ce mai daɗi da kuma amfani ga lafiya, wanda ake jin daɗinta sosai a duniya, musamman a nahiyar Afrika. Ance asalinta daga Afrika ta yamma kuma ta zama abincin yau da kullum saboda ƙamshi da ake bayarwa wajen ƙarin ruwa a jiki. Kankana tan ƙunshe da kusan kashi casa’in da biyu na ruwa, wanda yasa ta zama itacen da ke taimakawa sosai wajen gujewa bushewar jiki musamman a lokacin zafi. Jikinta mai ja, ko ruwan hoda na ƙunshe da sinadarin laiko fain wanda ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya da rage haɗarin wasu cututtuka masu nasaba da ciwon daji. Kankana tana ɗauke da bitamin a ,c da kuma b3, da kuma ma’adanai kaman fatasiyom da magnizium, waɗannan sinadarai suna taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki. Kyautata lafiyar fata da daidaita matsalar bar jini, ba wai ga lafiyar jiki kawai ba kankana tana da amfani iri ga girke-girke, ana iya cinta ita kai tsaye a markaɗa ta zama ruwa na sha ko kuma ai amfani da ita wajen yin salat. A wasu al’adu, ana soya tsabar kankanan don cin abinci, sannan ana iya sarrafa fatar kankanan a girki. A kasuwanin, kankana tana daga cikin kayan lambu da ake samu sosai na musamman a lokacin girbi, ana rabawa a lokotan bukukuwa taruruka na dangi da kuma yawan shaƙatawa. Kankana tana wakiltar yalwar arziki kuma yara da manya najin daɗinta.

Tattara amfanin gona wanda a turance ake kira backing up wata muhimmiyar hanya ce da manoma suke amfani da ita don adana abin da suka girbe daga gona kinsu wannan aikin yana da muhimmanci wajen tabbatar da cewa amfanin gonan ya samu kariya daga lalacewa dabbobi ko kuma yanayin da zai iya bata shi a al’adance ana tattara amfanin gona ne bayan an kamala girbi, wanda wannan aiki ya haɗa da tsaftace amfanin gonar domin tantance wanda suka lalace da kuma haɗa su cikin buhu ko akwati a wasu yankuna musamman na Arewa maso gabashin Nijeriya ana amfani da buhunan yashi ko buhunan roba domin tattara hatsi kamar gero, dawa, shinkafa dama masara bayan tattara amfanin gona ana kuma amfani da matakan adanawa kamar ɗaure buhu da kyau da kuma adana su wuraren dake da iska mai kyau kamar runbuna, wannan yana taimakawa wajen rage lalacewa da kuma tabbatar da cewa amfanin gonar ya samu tsawon rayuwa har lokacin amfani ko siyarwa, muhimmanci yanayin tattara amfanin gona sun haɗa da kare amfanin gona, saukin sufuri, adanawa na tsawon lokaci, a wasu al’adu tattara amfanin gona ba kawai aiki bane harma yana kasancewa lokaci na haɗin kai da nishaɗi, matan gida yara da sauran jama’a suna haɗuwa don yin aikin tare suna rera waƙokin girbi da kuma yin dariya.

Runbun masara wuri ne da ake amfani da shi wurin adana masara bayan an girbe daga gona, wannan hanya ta adana wa tana da matukar muhimmanci ga manoma domin tana taimakawa wajen kare amfanin gona daga lalacewa da kuma tabbatar da cewa ana iya amfani da shi har tsawon lokaci bayan an girbe masara daga gona ana bukatan a adanata a wurin da zai kare ta daga danshi, ƙwari, dabbobi da sauran abubuwan da ka iya lalata ta a al’adar hausawa, rumbu wuri ne da ake gina shi da katako, laka ko kuma karfe dan ajiye hatsin da aka girbe ko ko kara a waɗansu lokutan awasu yankuna ana amfani da rumbu gargajiya wanda ake gina shi da laka da katako, sannan ana rufe shi da kayan marmari kamar karfe ko kwarangwal don hana ruwa shiga, a wasu wuraren kuma ana amfani da rumbun zamani wanda aka gina shi da siminti ko karfe dan yafi karfin jurewa yanayi da dabbobi, mahimmancin rumbu masara, kare masara daga lalacewa na adana masara na tsawon lokaci saukin samun masara taimakawa manoma hanyoyin ajiye masara a rumbu, busar da masara amfanin da magungunan ƙwari jijiga masara a lokaci lokaci.

Goro mai ɗaci ko ko muce mijin goro a harshen hausa, wata tsiro ce da ake amfani da ita dan dalilai daban-daban a bnagaren kiwon lafiya a al’adu da kuma magungunan gargajiya, wannan goro yana da ɗaci sosai amma yana da matukar amfani ga lafiyar jiki, mijin goro ya samo asali ne daga yankunan yammacin Afrika kuma ana girbinsa ne daga bishiya mai suna garcinya kola, ana iya samun shi ne a kasuwanin daban-daban a Nijeriya kuma yawanci ana amfani da shi a matsayin magani da kuma abinci, yana da ruwan ɗorawa kuma yakan kasance da ɗan kura ko barkono a samansa, yana da wani nau’i na ɗaci wanda ke nuni da kasancewar sa da sinadarai maganin masu amfani amfanin na mijin goro amfani na lafiya yana taimakawa wajen rage zafin ciki da matsalolin narkewar abinci amfani na al’ada hausawa da wasu kabilu goron ɗaci ana amfani da shi a bikin aure da bukukuwan gargajiya amfani na magungunan gargajiya ana amfani da shi a cikin magungunan gargajiya domin kauda cututtuka da daban-daban amfanin rayuwar yau da kullum, wasu mutane na tauna goro mai ɗaci idan an ci dan hana barci musamman direbobi da malamai, hanyoyin amfani da wannan goro ana iya taunashi kamar yadda ake tauna sauran goro.

Tafasar da ruwa, yana ɗaya daga cikin mahimman abubuwa a rayuwan ɗan adam ana amfani da shi a fannoni daban-daban na rayuwa, kuma ɗaya daga cikin hanyoyin da ake sarafa shi shi ne tafasa ruwa nada matukar muhimmanci musamman tsaftace ruwa ko kuma shirya abinci tafasa ruwa na nufin ɗumama ruwa har sai yana kai wani matsayi da zai fara turiri yana fitar da hayaki, wannan yana faruwa ne idan ruwa yakai abinda ake kira digiri wato degree celcius a turance digiri celcius ɗari kenan a ma’anonin celciuos kenan dalilan tafasa ruwa tsaftace ruwa shirya abinci sanyaya jiki da shakatawa wajen wanka kenan, amfani a magungunan gargajiya girma da tsaftace jiki hanyoyin tafasa ruwa, tafasa ruwa akan wuta tafasa ruwa ana amfani da lantarki wato ana amfani da abinda ake kira hot plate a turance tafasa ruwa ana amfani da rana akan iya ajiye shi arana hanyoyin kare kai daga tafasa, shan ruwa a guji tsiyaya ruwa mai zafi a gaban yara dan gudun ƙonewa, ayi amfani da cokali ko sandar katako a duba yanayin tafasa.

Shuka mai tunbatsa a cikin harkar noma zamani da na gargajiya, shuka tana da matukar matakai shi ne tunbatsar shuka ko fitar da sabon reshe wanda ake kira da flooding a turance wannan mataki yana nuna girma da karuwar shuka wanda yake da matukar muhimmanci ga cigaban ta da kuma albarkan amfani gona, tunbatsar amfani gona shi ne lokacin da wata sabuwan rasa ko ganye ko fure ke fara fitowa daga jikin shukan, wannan yana faruwa a sakamakon cigaban ƙwayoyin halitan dark cikin wannan shuka a wannan lokaci sabbin ganye da rasa na wannan shukan suna bayyana a saman shukan ko kumakusa da tsirai masu girma a wasu shuke-shuken yana nuni da cewa shukar tafara cire shiryayen fure ko ƙyaja, muhimmancin tunbatsa a cikin tsirai, cigaban shuka samuwar fure ko yaɗa shuka albarkan gona misalan shuke-shuke da ke yin tunbatsa mangwaro wato mango a turance, abu na biyu shi ne kwakwa, abu na uku gwanda abun na huɗu kayan lambu kamar alayawo da shinkafa da wasu makamantansu, hanyoyin kare shuka mai tunbatsa kare shi daga ƙwari ba da isasshen ruwa gujewa yankewar kowani rasa ko ganye ba gaira babu dalili.

Amfanin gona daga itaciya ta kwangila ita wannan itaciya kwakwa ko itacen manja yana daga cikin shuke shuken dake da matukar amfani a duniya musamman a Afrika da Nijeriya bawai kawai ana amfani da ‘ya’yan itaciyar, wannan kwangila ba harma da dukkan sasan itace ana amfani dasu domin samar da kaya yaki daban-daban, a cikin wannan bayanin zanyi bayani kan muhimman amfani gona da ake samu daga itaciya kwakwa da hanyoyin da ake amfanin dasu a rayuwar mu na yau da kullum manyan amfanin manja wato palm oil man haske palm kernel oil garwashi ko kulin kwakwa palm kernel cake wato pycesyia a turance, sannan ita da ganyen itaciyar kwakwa jakar itacen kwangila wato palm found founders gawar itacer kwangila wajen gina-gine da sauransu askan yayan kwangila palm kernel shells kenan, wannan bayan kwakwa ɗin tuka da kashi daga kwangila duk suna cikin muhimmancin, wannan da itaciyar kwangila amfani gonan nashi tattalin arziki masana’antu abinci da lafiya kamar vitamin A a turance muhali da sauran abubuwa makamanta wannan.

Amfanin gona masu samar da kudi wato cash crops aturance wayan nan amfani gona masu samar da kuɗi suna nau’in amfanin gona da ake nomawa domin siyarwa a kasuwani bawai danci agida ba kawai wannan nau’in amfanin gona yana da matukar mhimmanci wajen bunkasa tatalin arziki samar da ayyukan yi da kuma ƙara kuɗaɗen shiga na kaso da kuma noma a cikin wannan bayanin zan yi bayani akan wasu daga cikin amfanin gona masu samar da kuɗi da ake nomawa a Nijeriya da amfanin su, misalan amfanin gona masu samar da kuɗi gyaɗa groundnut ko peanut ana amfani a wajen yin mangyaɗa madara da garwashi da dai sauran su, abu na biyu kwakwa wato coconut ana amfani da kwakwa wajen fitar da man kwakwa wanda ake amfani dashi wajen girki da kayan kwaliyya, abu na uku rogo wato cassava a turance ana amfani da rogo wajen yin gari pawpaw tafyoka da ethanol a turance kenan, abu na gaba shi ne auduga ake amfani da shi domin samun damar da zannuwa ko tufafi ko zare da makamantar wannan, abu na gaba cocoa wannan amfanin gona ana amfani da shi wajen yin chakuleti da sauran kayan sha da kayan kanshi abu na huɗu shinkafa wanda mun sani akan yi shi a saida domin a ci abu na biyar manja wato palm oil, abu na gaba taba ko tobacco a turance har illa yau dai akwai irin su dabino wake da ire-irensu mahimmancin amfanin gona masu samar da kuɗi da tattalin arziƙi ayyukan yi kasuwanci masana’antu da dai sauran su.

Yaro a gona yara suna taka muhimmiyar rawa wajen koyan darasin rayuwa da kuma fahimtar mahimmancin aikin gona acikin wannan bayani zanyi bayani akan irin ayyukan da yaro zai iyayi a gona amfani koyar da yara aikin gona da yadda ake tabbatar da lafiyarsu yayin aiki agona ayyukan da yaro zai iya yi a gona sun haɗa da duk da cewa ba a so yara su sha wahala a gona akwai ayyukan da zasu iya yi don koyar sana’a da taimakawa iyaye su wasu daga cikin waɗannan ayyuka sun haɗa da tarawa da shirya amfanin gona wasu daga ciki kuma shuka da noma, amma ni nafi bada ƙarfin game da shuka domin noma nada wahala ko babba sai ya dage in aiki da ruwa zasu iya yin ɗan aikace-aikace da kuma bawa gona ruwa musamman noman rani, tsaftace gona don tsince-tsincen waɗansu abubuwa wanda bai kamata ba su kasance a cikin gonar ba kulawa da dabbobi saboda kar dabbobi su shiga wannan gurin saboda wannan, duka ayyuka ne ba lallai su wahalar da yaro ba shi gani yake kaman wasa ma yake yi, amfanin koyar da yara aikin gona koyan hakuri da juriya sanin muhimmancin aikin gona samar da kuɗaɗen gida kiyaye al’adar noma da kuma sanin muhimmancin aikin hannu kula da lafiyar yaro a gona a tabbatar da cewa yaro baya yin ayyukan da suka fi karfinsa, a tabbatar da cewa yana sanya takalmi da tufafin kariya kada a barshi yayi aiki a rana mai zafi sosai, a tabbatar da cewa yana da ruwa dan sha da hutawa lokaci zuwa lokaci.

Yaro a gona, aikin gona yana ɗaya daga cikin manyan ayyukan dake samar da abinci da tattalin arziƙi a nahiyar Afrika baki ɗaya, yara dake girma a cikin iyalan manoma suna koyi da wannan sana’a tun suna ƙanana, a cikin wannan bayani zan yi magana akan mahimmanci yaro a gona domin ayyukan da zai iya yi da yadda za a kare lafiyarsa yayin da yake aikin ayyukan da yaro zai iyayi a gona, shuka iri da kulawa da shuke-shuken tsaftace gona da cire ciyawa, tattara amfanin gona kulawa da dabbobi taimakawa wajen shirya amfanin gona, amfanin koyar da yara aikin gona koyon hakuri da juriya sanin muhimmancin abinci dogaro dakai kiyaye al’adar noma kula da lafiyar yaro a gona ko sun haɗa da yaro bayayin aiki mai nauyi ko a cikin rana sannan yana sanya tufafi da takalmi na kariya sannan kuma yana da ruwa da abinci sannan yana da lokacin hutawa lokaci zuwa lokaci yaro a gona yana da muhimmanci wajen koyon sana’a da kuma ɗaukar yadda ake noma ake ci duk da haka ya kamata a kula da lafiyarsa da walwalarsa yayin da suke koyon wannan sana’a mai muhimmanci.

Kusan kama kifi, kifi yana ɗaya daga cikin muhimman abinci da ake samu daga ruwa kuma yana da amfani sosai wajen samar da wadatacen sinadarin protein na jikin ɗan adam daga cikin wannan bayani zan yi bayani kan yadda ake kama kifi irin kayan aiki da ke amfani dasu da yadda ake sarafa kifi bayan an kama shi, yadda ake kama kifi akwai hanyoyi daban-daban da ake amfani dasu wajen kama kifi daga cikin su akwai amfani da karo wato net fishing ko fishing net, a turance wannan hanya ce dake amfani da gagarumin kama kifi ta hanyar gagarumin raga cikin ruwa abu na biyu amfani da kwali ko kugiya wato hook aline fishing a turance kenan, abu na uku amfani da farauta wato sphere fishing wannan hanya ce da ake amfani da ƙwari ko wasu kayayyakin farauta wajen harbin kifi a cikin ruwa abu na huɗu amfani da ƙwari masu ruwa wato fish traps a turance bayan kama kifi matakan sarafawa shi sun haɗa da tsaftace kifin yanke ko yanke kifin busar da kifin wato ayi hayaƙin shi a maida shi banɗa kenan, a adana kifin da sauran abubuwa amfanin kifi a jiki yana ƙara karfin ƙashi da haƙora yana taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa yana da sinadarin omega 3 a turance da ke taimaka mutum lafyar zuciya yana ƙara kuzari da ƙarfin garkuwar jiki dama sauran su.

Dandazon cocoa, cocoa wata muhimmiya ce a cikin amfanin gona da ake nomawa a yankuna masu zafi musamman a ƙasashen Afrika kamar Nijeriya Ghana da cote voire, ana amfani da cocoa wajen samar da cakuleti da kuma wasu kayayyakin abinci da abin sha, a yau zanyi bayani kan dandazon cocoa yadda ake tara shi yadda ake sarafa shi da kuma amfani sa, wai mece ce dandazon cocoa? yana nufin tarin kwakwan cocoa da aka girbe daga itacen sa bayan an girbe kwakwan ana tara su a wuri guda domin fara yin jurewa wato permentation a turance da kuma bushewa kafin a cigaba da sarafa su, yadda ake tarawa da sarafa cocoa girbin cocoa abu na biyu tara cocoa a waje ɗaya, abu na uku jurewa wato permentation a turance, abu na huɗu busar da cocoa amfanin cocoa samar da cakuleti amfanin lafiyar jiki amfanin tattalin arziƙi dama ire irensu dandazon cocoa na da matuƙar muhimmanci wajen inganta ingantacin cocoa kafin a kai shi kasuwa tsarin girbin jurewa da busar da cocoa yana buƙatar kulawa domin saamar da cocoa mai inganci idan ana son samun cocoa mai kyau yana da kyau abin matakan sarafawa da kyau.

Kwakwalan koko ko kuma cocoa pot a turance, yana daga cin muhimman kayan aikin noma a kasashen da ake noma koko musamman a yankin Africa, a yau zamu tattauna game da kwakwalan koko yadda ake samun su da kuma muhimmancin ga masana’antar koko da kuma rayuwan al’umma, wai mene ne kwakwalwan kokon ne? ita ce ƙwayar da koko yake a ciki wanda ke ɗauke da ‘ya’yan koko wato a turance koko beans, wannan kwakwalwan yana da launin ruwan zinariya ko ja yana da tsawo da faɗi daban-daban misa ga nau’in kokon ana samun kwakwalwan koko ne a cikin itaciyar koko wanda ke fure da kuma samar da wannan kwakwalwan lokacin da ake girbe koko, yadda ake samun kwakwalwan girbin kwakwalwan koko hanyar girbi, cikarkun bayanai kan kwakwalwan koko, tsarin kwakwalwan koko yana ɗauke da fata mai kauri wanda ke rufe ‘ya’yan kokon, nau’o’in kwakwalwan koko furastero crealor to waɗannan duka sunaye ne na turanci da kuma triny tario, amfanin kwakwalwan koko yana da muhimmanci wajen samar da koko mai inganci ana amfani da fata da ganyen kwakwalwan koko wajen yin wasu kayan amfanin gona kamar su takin zamani dama sauran su.

Ƙwayoyin cocoa ko ko muce irin cocoa suna cikin kwakwalwar wannan cocoa da muka yi maganar shi a baya wanda shi ne ɗan adam da aka fi sani da cocoa pod, a cikin wannan rahoton zamu tattanau game da ƙwayoyin cocoa yadda ake sarafa su da kuma amfanin su ƙwayoyin cocoa wanda aka fi sani da cocoa beans suna cikin kwakwalwar cocoa ne wanda ‘ya’yan cocoa suna ɗauke da sinadarai masu yawa da suke amfani wajen yin cakuleti da sauran kayayakin, yadda ake samun ƙwayoyin girbin kwakwalwar cocoa cire ƙwayoyin cocoa jurewa da kuma busarwa amfanin ƙwayoyin cocoa yin cakuleti cocoa mai amfani kala biyar, kayayyakin gida tattalin arziƙi ƙwayoyin cocoa suna daga cikin muhimman kayayyakin noma da ake amfani dasu wajen yin cakuleti da sauran kayayyaki, su na da matuƙar amfani ga lafiyar jiki musamman saboda sinadaren da suke ɗauke da su haka nan sun kasance muhimmin bangaren tattalin arziƙin manoma da masana’antu a duniya musamman a yankuna da suke noma wannan cocoa sosai.

Itacen cocoa yana daga cikin itatuwan da ake nomawa musamman domin samun ƙwayoyin cocoa, itacen cocoa yana da matuƙar muhimmanci a fanin noma da tattalin arziƙi musamman a ƙasashen da suke samar da cocoa kamar Nijeriya kamaru cote voire, a cikin wannan bayanin na mu zamu tattanau game da itacen cocoa yadda ake noma shi da kuma amfanin sa, itacen cocoa da ake kira purebromer a cikin kimiya yana daga cikin itatuwan da suke samar da ƙwayoyin cocoa itacen cocoa yana cikin dangi mai suna malbesiya, wannan itacen yana girma cikin yanayi mai zafi musamman a cikin ƙasashen da suke kusa da jefin ƙasa wato tropis kenan a turance, yadda ake noma itacen cocoa, da farko dai shuka shi ake yi tsawon lokacin girmansa itacen cocoa yana ɗaukar shekaru uku zuwa biyar kafin kafin ya fara yin yaɗan cocoa, bayan haka yana cigaba da samar yayan cocoa har izuwa shekara a shirin ko fiye da haka amma yawanci yana samar da cocoa a cikin shekarun farko daga shida zuwa goma, sannan ana kulawa da itacen cocoa kwarai da gaske, amfanin itacen cocoa sun haɗa da ƙwayoyin cocoa da za a samu hanyoyi samun kuɗi amfani ga muhali wɗannan sune amfanin nikan wannan itace.

Itacen kwakwa yana daga cikin itatuwan da ake nomawa domin samar da kwakwa da sauran kayayyaki masu amfani ana samun shi wuraren da ke da zafi musamman a yankuna nan dake da bakin teku da yankunan da suka dace da shuka, irin wannan itaciya wannan itaciya tana daga cikin dangin itatuwa dabino tana da tsayi sosai tana iya kaiwa tsakanin mita goma sha biyar zuwa talatin ana samun tane a yankuna masu zafi kamar Nijeriya, Ghana Brazil da Indonesia wannan itaciya tana da ganye masu tsawo da ‘ya’ya masu ruwan kwakwa, yadda ake noma itaciyar shuka ta ake lokacin girmanta yana ɗaukan shekaru biyar zuwa shida kafin ta fara ba da ‘ya’ya, bayan haka tana cigaba da samar ‘ya’ya har tsawon shekaru hamsin zuwa tamanin, kulawa da itaciyar tana bukatar kulawa ta hanyar da ruwa mai yawa musamman a lokacin fure, ana bukatar cire rasan da suka bushe don tabbatar da lafiyar itaciyar haka nan ana kiyaye shi daga ƙwari da cututtuka da ka iya rage ingancin ‘ya’yansa amfaninsa, ana amfani da kwakwa wajen yin abinci kamar fatan kwakwa da madarar kwakwa fatar kwakwa ana amfanin da bawon kwakwa wajen yin igiyoyi da kayan ado, ganyen kwakwa ana amfani da ganyen kwakwa wajen gine rumfuna da bukoki a wasu yankuna man kwakwa ana fitar da man daga jikin kwakwa wanda ake amfani da shi a fannin abinci da kwaliya tsarin tasirin kwakwa a tattalin arziƙi noman kwakwa yana samar da kuɗaɗe shiga ga manoma ƙwarai da gaske.

Sayar da kwakwa a yau, zamu yi magana akan sayar da kwakwa wanda ke ɗaya daga cikin sana’o’in dake kawo riba ga manoma da jan kasuwa kwakwa na ɗaya daga cikin kayan itatuwa masu amfani sosai, a fanin abinci kwaliya da magunguna a kasuwani daban-daban ana siyar da kwakwa a sifofi daban-daban kamar kwakwa ɗanye, busashe da kuma mai kwakwa inda ake siyar da kwakwa kasuwani gaba da gaba wato physical market ana siyar da kwakwa a kasuwanin gargajiya kamar su maftol a lagos, dawana’u a kano da kasuwani a bakin tekun manoma na kaiwa kasuwa bayan sun girbe domin su samu riba siyarwa akan titi sayarwa ta yanar gizo wato online sales a turance ta manyan shafukan shafukan na saida abubuwa na online wato E-commance kamar jumia da konga suma suna siyar da wannan, yadda ake kasuwancin kwakwa siyar da kwakwa ɗanye ko busashe man kwakwa dama sauransu. Fa’idar kasuwani babbar riba kasuwar duniya dogon ajiyar kwakwa dama sauran abubuwa makamantan wannan kasuwancin kwakwa wata hanya ce mai kyau ta samun riba musamman ga manoma da yan kasuwa.

A yau zamu yi magana akan gonar masara wadda ke ɗaya daga cikin muhimmun gonaki dake samar da abnici mai muhimmanci a Nijeriya da Afrika baki ɗaya, masara na ɗaya daga cikin amfanin gona mafi shahara da ake nomawa dan cin abinci, kiwon dabbobi da kuma sarafa shi don yin kayayakin masarufi daban-daban, mahimmancin gonar masara sun haɗa da abinci ga mutane dama kuma dabbobi samar da aikin yi tattalin arziƙi yadda ake noman masara shiryawa da zaben irin masarar irin wanda za a shuka ana fara yin noman masara da zaben ingatacen iri kamar samas sha huɗu samas sha bakwai da samas ashirin da tara duka nau’ika ne daban-daban na wannan shukawa da kulawa da gona, ana dasa irin masara cikin ƙasa mai kyawu wadda ke da kyawu wajen riƙe ruwa yin maganin ciyawa da kwari ta hanyan noma ko feshi girbi da ajiya, fa’idar gonar masara samun amfanin gona a kowani lokaci a damina ko ko lokacin daba damina ba ta hanyar noman rani babban kasuwa, sannan kuma inganta manoma, noman masara wata hanya ce mai kyawu ta samar da abinci da kuma samun kuɗi ga duk wanda ke sha’awar yin noma masara na ɗaya daga cikin amfanin gona mafi sauki da za a iya fara wa da shi tare da kulawa da bin dabaru masu kyawu gonar masara na iya samar da riba mai yawa ga manoma.

Girbin masara daga gona a yau maganar mu zai ba da muhimmanci ga girbin masara wanda yake ɗaya daga cikin muhimman matakai a harkan noma bayan watani uku zuwa huɗu da shuka masara ya danganta da yanayin irin da aka shuka lokaci yana zuwa da za a girbe shi idan amfanin da shi ko kuma siyarwa girbin masara, yana da mutukar muhimmanci domin yana tabbatar da cewa amfanin gonar bai lalace ba, kuma manoma suna samun ribar da suka yi niyya, alamomin cewa masara ta shirya dan girbi launin ganyen masara yana canzawa ganyen kwayar masara yana bushewa wato ƙwayoyin cikin kenan, kwanon masara yana yin karko yadda ake girbe masara yin girbi da hannu wato cire shi da hannu yin girbi da na’ura wanda mafi akasari wannan yafi faruwa a ƙasashe da suka cigaba, matakan bayan girbi busar da masara bayan anyi girbi za a busar da amfanin da aka samu tace masara sannan za a tace ana tace masara dan raba ƙwayar masara da kuma wannan sharar totuwa ko tarkace ajiya da adana akan sashi a buhu rumbu ko kuma a cikin manyan akwati nan ajiya, fa’idar girbe masara a lokacin kare asara zai kare manoma daga asara, samun kyakyawan riba da kuma amfanin gona, inganta rayuwar manoma da da dai sauran su.

A yau zamu yi magana akan amfanin gona wanda shi ne tushen abinci da tattalin arziƙi yawancin al’umma noma da girbin, amfanin gona yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar manoma da kuma cigaban ƙasa, mene ne amfanin gona? amfanin gona yana nufin tsirai da ake shukawa a gona domin amfanin ɗan adam ko dabbobi ana rarrabawa amfanin gona zuwa kashi daban-daban kamar haka, na farko amfanin gona na abinci wato fruit crops inji malam bature, na farko ire-iren su kenan akwai su masara, shinkafa, dawa, alkama, wake dama sauran su, abu na biyu amfanin gona na kuɗi wato cash crops inji bature sun haɗa da auduga, kwakwa cocoa, gyaɗa, riɗi, dama ire iren su, amfanin gona na abinci da dabbobi wato bature yake cema sa forage crops ciyawa iri-iri da ake bawa dabbobi kamar su, zomo, shanu dama sauran dabbobi, amfanin gona na masana’antu kayan amfanin da ake amfani da su wajen sarafa abinci da sauran kayayyakin amfani kamar su, auduga, ganyen tufafi, matakan noman, amfanin gona, shirya ƙasa, shuka irin, kula girbi, sannan daga ƙarshe adanawa. Fa’idojin amfanin gona tushen abinci ne tushen tattalin arziƙi inganta lafiya tushen sana’a.

A yau dai zamu yi magana game da wake da ya shirya domin a girbe shi, wake yana ɗaya daga cikin muhimman amfani gona da ake nomawa a Nijeriya da kuma wasu sassa na duniya, ana amfani da wake wajen yin abinci iri-iri kuma yana da matuƙar amfani ga lafiyar jikin ɗan adam alamomi na cewa wake ya shirya a girbe shi bushewar ganye da kuma kwantso bawan waken tsaurar bawan waken karakainar bawan waken rashin buƙatar ruwa waɗannan sune alamu da yake nuna cewa wake yana buƙatar a girbe shi, hanyoyin girbin wake girbi da hannu, amfani da injin girbi ajiye wake a rana dama sauran su, bayan girbi rarraba wake, ajiya, siyarwa, sarafa wake. Fa’idojin wake tushen protein wato protein inji bature, kare lafiyar jiki, tushen abinci tushen, tattalin arziƙi, wake yana ɗaya daga cikin amfanin gona da ke da muhimmanci sosai, girbin wake a lokacin da ya dace yana taimakawa wajen samun ingantacen sakamako da rage asara, amfanin gonar kamar haka dole ne abi matakan da suka dace wajen girbi ajiya da kuma sarafa wake domin samun amfani mafi kyawu.

Wake da ke fuskantar hari daga cututtuka, a yau zamu yi magana game da wake da ke fuskantar hari daga ƙwari cututtuka ko wasu matsaloli dake iya rage yawan amfanin gonan kuma ya kashe gonar baki ɗaya, a Nijeriya da sauran sassa na duniya wake yana fuskantar barazanar ƙwari da cututtuka da ke iya hana girbin albarkatu masu yawa idan ba a ɗauki matakan kariya da wuri ba ana iya fuskantar babbar asara a gona, alamomin wake da ke fuskantar hari idan wake yana fama da hari daga ƙwari ko cututuka akwai wasu alamomi da za a iya gani ga wasu daga cikin su, ramukan dake jikin ganyen waken idan ka ga ramuka ko ƙwari a ganyen wake yana nufin cewa wasu ƙwari sun fara cin ganyen waken kenan, wake dake bushewa da wuri idan wake yana bushewa da wuri wannan ma alama ce launin wake canzawa idan ya fara canzawa daga yanayin san a kore yana zama wani launi daban, ƙwari dake jikin kwantso wake idan aka fara ganin ƙwaruruka, misali marusa bitrata da buruce betlis waɗansu ƙwari ne baƙaƙe kankana masu cin ganyen wake, su suke iya lalatawa amfanin gonar kafin lokacin girbi ƙwari a ƙasan ganyen wake, wake da ke rusa ko fashewa a cikin kwanuka dama sauran su, ƙwari da cututtuka masu lalata wake akwai aphid, jibga-jibga inji bature beanbittles, akwai waɗansu kankanan ƙwari suma dai a turance root rod disease, akwai waɗansu cututtuka na karkashin wannan da yake da suna ƙarƙashin ganyen jijiya, hanyoyin kariya shuka wake a lokaci mai dacewa, amfani da magungunan ƙwari noman gyaran ƙasa aiwatar da tsafta agona amfani da abubuwa na dabi’a daban daban.

Dunƙule abu a hannu a yau zamuyi magana ne game da ma’anar dunkule abu a hannu ko riƙe abu a hannu a cikin tafin hannu kuma, a dunkule yana nufin lokacin da mutum ya kama abu a hannuwansa ta yadda tafin hannun zai kewaye shi gaba ɗaya ana iya amfani da wannan matsayin dan ɗaukar ruwa yashi iri-iri ko wasu abubuwa kamar ganye da tsaba, misalan amfanin da dunkule abu a hannu a rayuwar yau da kullum rike ruwa a hannu daukar yashi ko ƙasa riƙe iri ko tsaba rike abinci a hannu rike wani abu da kulawa mahimmancin wannan matsayi a rayuwar mu a aikin gona, ana amfani dashi dan riƙe iri yashi da ruwa a sha’anin ruwa yana taimakawa wajen ɗaukan ruwa a wuraren da babu kofi saboda sha ko wani amfani na daban a cikin abinci ana amfani da hannaye dan riƙe ganye tsaba da sauran abubuwa, dunkule abu a hannu wato hanya ce mai sauƙi da ake amfani da ita a rayuwar yau da kullum don riƙe ruwa yashi iri da abinci, wannan matsayi yana da muhimmanci a fanoni daban-daban na rayuwa kamar noma sha da kiyayewa da kuma waɗansu abubuwa makamantar wannan wanda ba a rasa wannan a yau da kullum.

Mata guda biyu masu jin daɗin abinci mai sauƙi mara nauyi da kuma abin sha, wannan yana nuni da lokacin da mata biyu suke cikin jin daɗi suna tare da cin abinci mai sauƙi da kuma shan abin sha suna jin daɗin lokaci da juna a matsayin su na abokai, abinci mai sauƙi wani nau’i ne na abinci wadda bashi da wahala wajen shiryawa ko cinye shi yawanci ana cin abinci mai sauƙi a lokacin hutu ko lokacin da ba a son cin abinci mai nauyi, wasu daga cikin abinci da za a iya haɗawa cikin wannan nau’in sun haɗa da taliya ko kuskus ‘ya’yan itatuwa da kuma kindirimo dambu a wasu al’adun abinci kamar dambu wanda ake yi daga hatsi yana cikin abincin mai sauƙi da zai iya dacewa, abin sha abin sha yana taka muhimmiyar rawa wajen jin daɗin wannan lokaci waɗannan abin sha sun haɗa da ruwan lemun tsami ko ruwan inibi shayi ko cofi namu net a lokacin zafi dama iraren nau’ikan abin sha a wajen mutane mabanbanta yayin da suke jin daɗin abincin abincin da kuma abin sha, mata dai suna yin hira mai ban sha’awa hira na iya zama game da abubuwan da suka faru a cikin rayuwarsu dama waɗansu hirarraki nasu na musamman a matsayin su na abokai lokacin jin daɗi abinci mai sauƙi da sha, yana ba mata dama yin hutu daga aikin suna yau da kullum su more lokacin su tare ko kuma su ƙare inganta alaƙan su na abota, wannan yana nuna muhimmancin hutawa da jin daɗin karamin lokaci mai kyawu.

Uba da ɗa suna jin daɗin abinci mai sauƙi da kuma abin sha, a yau wannan rubutu namu zai yi bayani ne game da uba da ɗansa wanda suke jin daɗin abinci mai sauƙi da kuma abin shan su, wannan yana nuni da lokacin da uba da ɗa suke jin daɗin cin abinci suna jin daɗin juna kuma suna samun lokacin mai kyawu tare da juna, abinci mai sauƙi yana nufin abinci da bashi da wahala wajen shiryawa ko cinye shi, waɗannan nau’ika na abinci sun haɗa da burger a turance da freez uba da ɗa na iya jin daɗin wannan abincin nasu kwarai da gaske dambu ko waina a wasu yankuna kenan, sannan kuma ‘ya’yan itatuwa waɗanɗa suka haɗa da apple ayaba koko grapes a turance kenan, abin sha zai iya haɗa wa da ruwan lemun tsamin ko ruwan inibi kofi ko shayi ruwan sanyi dama waɗansu abubuwa makamantan wannan, lokacin hira a yayin da suke jin daɗin cin abincin uba da ɗa suna yin hira mai kyawu tare da gwada wa yaron ya zai gudanar da rayuwansa haka kuma shima yaron yakan yi tambayoyi da suka shige masa duhu wajen mahaifinsa, hira na iya zama game da abubuwa mabanbanta a rayuwa lokacin jin daɗi wannan abinci da kuma abin sha uba da ɗa suna iya samun damar jin daɗin lokacin su tare domin ƙara hadin kai da fahimtar juna, wannan lokaci na da muhimmanci ƙarfafa dangantaka da juna kuma ɗan zai san cewa ubansa na bashi lokaci.

Matar da take jin daɗin abincin gargajiya a bakin ƙofan ɗakinta, wannan yana nuna lokacin da wata mata take cin daɗin cin abinci shi ne abinci na gargajiya wanda aka saba cin shi a cikin al’adar su abincin gargajiya yana da mutuƙar muhimmanci a cikin al’adu kuma yana kawo jin daɗi da ƙarfafa alaƙa, abinci na gargajiya yana nufin abinci wanda aka saba da shi a cikin al’ada nau’ikan sun haɗa da tuwo da miyar kuka, a wasu al’adu fufu da miyar suya ko miyar nama, a wasu al’adun haka kuma dambu, a wasu al’adun har ila yau lokacin da wata mata take cin daɗin wannan abinci na gargajiya da kuma waɗansu a gwagwi guda biyu a gefenta farare tana jin kwanciyar hankali da jin daɗi sosai, yawanci tana jin cewa abinci yana mata kyau sosai saboda yana tuna da al’adarta da kuma tarihin abincin ƙasarta bari muyi tunani wannan matar tana zaune akan tabarma tana jin daɗin lokacin cin abinci a cikin kwanciyar hankali, wannan lokaci yana bata damar jin daɗin rayuwa da kuma koyo daga abinci na gargajiya a karshe jin daɗin abinci na gargajiya yana bama matar damar jin daɗin abincin kwarai da gaske kuma yana ƙarfafa dangartakar alaƙarta da al’adarta, yana da muhimmanci a tuna cewa abinci na gargajiya yana taimakawa wajen kiyaye al’adu al’adunmu da kuma kawo jin daɗi ga kowani mutum.

Wannan hoto yana nuni ne da cewa wata mata ce dake jin daɗin abincin gargajiya tare da shayin ta a gefe tana ma ƙoƙarin zuba shi a cikin kofi saboda tasha, wannan yana nuna lokacin da wata mata take jin daɗin cin abincin gargajiya wanda aka saba da shi a cikin al’adunta kuma tana shan shayi mai daɗi, a lokacin wannan al’adar tana nuna jin rayuwa da kuma muhimmancin abinci da sha a cikin al’umma, abincin gargajiya da shayi mafi aksari abinci na gargajiya na da matuƙar muhimmannci ga al’adu wasu daga ciki abinci suke jawo jin daɗi sun haɗa da, suya kunun aya ƙoasai da shayi dama ire irensu jin daɗin abinci da shayi, lokacin da wannan mata take jin daɗin wannan abinci nata tana samun kwanciyar hankali sosai da sosai saboda gashi nan alamu ya nuna a fuskanta tana samun kwanciyar hankali jin daɗin abincin gargajiya tare da shayi yana ba matar dama najin daɗin lokacin rayuwa da kuma samun natsuwa, wannan al’adar tana ƙarfafa dangartakar mata da al’adarta da kuma bata damar cin daɗin abinci mai daɗi.

Matar da takejin daɗin cin abinci gargajiya sashi na biyu wannan wata mata ce a zaune akan tabarma da abincin ta na gargajiya da shayi yayin da take jin daɗi kwarai da gaske, tana ma ƙoƙarin zuba shayin ne tana ta dariya ta saka baƙin riga a bakin ƙofan ɗakinta akan tabarma abincin gargajiyan sun haɗa da tuwo da miyan kuka a wasu al’adu sakwara da miyan ogusi yana daga cikin abincin da ake so sosai wanda ake ci tare da miya mai ɗanɗano mai kyawu shinkafa da jan miya tabbas ita shinkafa da jar miya sun kasance wani bangare mai muhimmanci na abincin gargajiya na yankin hausawa musamman a lokutan bukukuwan al’ada da kuma bukukuwa na addini da makamancin wannan, akan ji daɗin wannan abinci sosai rayuwar gargajiya da kuma al’adar hausawa jin daɗin abinci yana iya kasancewa wani bangare mai muhimmanci na rayuwa, lokutan cin abincin gargajiya suna bada damar haɗuwa da abokai da dangi yin hira da kuma jin daɗin lokacin jin daɗin abinci na gargajiya yana bada damar samun nutsuwa da jin daɗin a cikin al’adu kwarai da gaske musamman na malam bahaushe matar na jin daɗin wannan abinci ta na samun damar jin daɗinta sosai da sosai.

A wannan sashin zamu tattauna game da matar da take jin ɗadin abinci na gargajiya, sa kashi na uku wannan yana nuna wata mata da take jin ɗadin abinci na gargajiya wanda aka shirya daga kayan ludau ganyayyaki masu kamshi, abinci na gargajiya ma babu damar jin al’adun hausawa da kuma jin ɗadin lokaci da matsuwa, abincin da matar ke jin ɗadin shi yana da kamshi mai ɗadi kuma yana hana haɗa da kayan abinci na gargajiya wasu daga cikin abinci da ake so musamman a ɓangaren hausawa sun haɗa kunun zaki wannan ruwan sha yana da ɗadi sosai kuma yana amfani da alkama ko masara da aka dafa wasu lokutan ana haɗa shi da kayan kamshi don kara masa ɗadi, abu na biyu goshe da miyan karkashi abincin goshe na hausawa yana da ɗadi sosai idan aka haɗa da miyan karkashi wannan abinci yana da ɗanɗano mai kyau da kuma kamshi na musamman. A cikin al’adun hausawa abinci yana taka muhimman rawa a cikin haɗin kai da kuma al’adun juna, lokaci da mata suke jin ɗadin abinci a cikin al’ada yana zama wata hanya ta daɗuwa da dangi da abokai kuma yana basu damar yin hira da jin ɗadin al’adar su da kuma jituwa kwarai da gaske.

Kayan aikin gona, a yau zamu tattauna kan kayan aikin gona waɗanɗa ke taimakawa manoma wajen yin ayukan su cikin yin sauki da inganci, a cikin gonakin hausawa ana amfani da kayan aikin gona na gargajiya da na zamani domin noma da kuma girbi, kayan aikin gona na gargajiya manoma da dama a arewacin Nigeriya har yanzu suna amfani da kayan aikin gona na gargajiya domin noma wannan kayan sun haɗa da Aska ana amfani da ita wajen cire ciyawa da gyaran kasa, Farfasa wani irin daga ne da ake amfani da shi wajen gyara kasa domin shuka, Garu wani irin nau’i ne na abun amfanin gona da aka fi amfani da shi wajen jan kasa domin shuka amfanin gona, Matankaɗi ana amfani da shi wajen fitar da hatsi daga ɓawan sa da dai sauransu. Kayayyakin aikin gona na zamani sun haɗa da trocter, buhunan shuka iri, injin ban ruwa, kayan yanka ciyawa dama sauransu. Muhimmancin kayan aikin gona ko sun haɗa da rage wahala ga manoma, inganta girbin amfanin gona, tabbatar da inganci da nagarta a fannin noma, inganta tattalin arziki ta hanyar karewan abinci a kasuwani. Kayan aikin gona sun haɗa da suna da matukar muhimmanci wajen bunkasa noma da samar da abinci mai yawa, idan ana amfani da kayan zamani da fasaha za a samu karuwan amfanin gona da rage wahala ga manoma.

Amfani gona, a yau zamu tattauna game da amfanin gona wato kayan amfani da ake nomawa a gonaki domin abinci kasuwanci ko wasu dalilai na rayuwa, a kasashe da manoma ke da muhimmanci kamar Nijeriya, amfanin gona na taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da cigaba na tattalin arziki, rabe-raben amfanin gona ana iya raba amfanin gona zuwa nau’oka daban-daban dangane da amfanin da ake da su ko yadda ake noma su, amfanin gona na abinci sun haɗa da masara, shinkafa, wake, doya, dankali dama sauransu, amfanin gona na kasuwanci waɗannan sune nau’okan amfanin gona da ake nomawa don siyarwa da fitarwa kasuwanin duniya kamar su auduga, coco, gawun zabi da kuma kwakwa da sauransu dai, amfanin gona na masana’antu waɗannan sune kayan amfanin gona da ake amfani da su a masana’antu daban-daban waɗanɗa suka haɗa da rogo ana amfani da shi wajen yin garin rogo da wasu kayayyaki, hulɓa da gyaɗa ana fitar da mai daga su domin amfani a girke-girke da sauran abubuwa ma na yau da kullum. Muhimancin amfanin gona, samar da abinci, yiwa ga mutane, inganta tattalin arziki ta hanyar kasuwanci, samar da aikin yi ga manoma da ma’aikata, samar da albarkatu don masana’antu da fitarwa kasashen waje. Amfanin gona yana da matuka muhimmanci ga rayuwar ɗan adam da cigaban tattalin arziki domin inganta noma da amfanin gona, yana da kyau ayi amfani da fasahohi na zamani da hanyoyin kiwon lafiya na shuka da kuma girbi.

Bincike da bibiyar gonakai, a yau zamu tattauna kan bicike da bibiyar gonakai wato hanyar amfani da fasaha domin sa ido kan harkokin noma da inganta sakamakon amfanin gona, a duniyar yau ana amfani da hayoyin zamani kamar abin da bature yake GPS, Drome da kuma soft ware na noma domin bin diddigin yadda gonaki ke aiki, tantance matsaloli da kuma inganta noma waɗannan sun haɗa da yadda amfanin gona ke girma daga lokaci zuwa lokaci, matsalolin da gonar ke fuskanta kamar ta ɓangaren cuttutuka ƙwari ko karancin ruwa ko ko ɓarayi a gona, ingancin kasa da kuma bukatar taki ko magungunan shuka, samar da ingantaciyar harkar girbi da kuma kasuwanci. Hanyoyin da ake amfani da su sun haɗa da amfani da abin da bature ke cewa GPS ko Drome wajen gano wurin da gonar take da kuma daukar hotuna saboda a tabtance ƙwari da sauran abubuwan, sensore da kuma soft ware a turance kenan wajen ajiye bayanai na nazari da kuma adana su saboda amfanin gaba, amfani da manhajoji na kan wayoyi saboda bibiya da kuma ajiye bayanai, fa’idojin amfanin bibiyan ko binciken gona, inganta noma gano matsaloli da wuri, ajiye kuɗi da lokaci, kara samar da amfanin gona dama sauransu, wannan wata hanya ce ta zamani dake saukaka aikin noma ta amfani da fasaha idon ana son cigaba a harkar noma, yana da kyau manoma su dinga amfani da hanyoyi na zamani kamar GPS a turance, Drome dama software na noma domin inganta ayukansu.

Ambaliya da sauyin yanayi, a yau wannan hoto namu zai yi magana ne akan ambaliya da sauyin yanayi wanda ke shafar rayuwa noma, muhali da tattalin arziki, ambaliya na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da sayin yanayi ke hadasawa a sassa daban-daban na duniya har da Nigeriya. Mene ne ambaliya? Ambaliya na faruwa ne idan ruwa ya wuce iyakansa ya mamaye kasa da gidaje gonakai da hanyoyi yana iya faruwa sakamakon yin ruwan sama fiye da kima, koguna da tafkuna dake cika su fita daga iyaka ruwa daga tekuna sakomakon hauhauwan matakin ruwa, rashin ƙwararren magudanin ruwa koko toshewa, yadda sauyin yanayi ke hadasa ambaliya, sauyin yanayi yana karuwa sakamakon hayakin da mutane ke futarwa da masana’antu, motoci da jiragan sama rashin dajuka dama sauran abubuwa makamantar wannan, wannan yana sa yanyin zafi fiye da kima yana hadasa karuwa da ruwan sama, daskarar da kankara a kasashen da yake da sanyi, canjin yanayi a lokutan noma dama sauran abubuwa makamantan haka. Ilolin ambaliya da sauyin yanayi, rushewan gidaje, asarar amfanin gona, rashin lafiya da kuma asarar rayuka, kare kai daga ambaliya gina kyawawan hanyoyi na mugudar ruwa, gina gidaje dake da tsayi mai kyau daga kasa, dasawa da kuma kulawa da bishiyoyi, kula da hanyoyin noma, gwamnati ta samar da dokoki da zasu kare muhali dama sauran abubuwa makamantar wannan.

Daga kayan asali ya zuwa samfirin karshe na tsintsiya, a yau zamu tattauna kan yadda ake samar da tsintsiya daga matakin kayan asali har ya zuwa samfirin da ake amfanida shi wajen shara tsintsiya wata muhimmiyar kayan aiki ne da ake amfani da ita don tsaftacewa a gida. Kasuwanci da wuraren ibada ana iya yenta ne daga ƙwaiƙwayon itace ko ciyawa mai tsawo da ake samu a yankuna daban-daban, matake samar da tsintsiya sun haɗa da tattare kayan asaki, tsaftacewa da shirya zare, haɗa zaran waje ɗaya, sarafa tsintsiya, gwaji da tabbatacen inganci, siyarwa da kuma amfani. Tsintsiya na daga cikin muhimman kayan aikin tsafta da ake samarwa daga kayan asali kamar ciyawa da ganye itatuwa, ana bin matakai daban-daban kan tattarwa busarwa sarafawa har sai an samar da tsintsiya mai amfani wannan sana’a na da muhimmanci a cikin al’umma musamman a yankunan da tsafta tsaftace muhali da ke da matukar tasiri ga lafiya, ana cigar da su kasuwa don siyarwa a gidaje saboda haka muma mu samu hanyar samun kuɗi mafi sauki kuma wanda zamu iya yi a cikin dan kankanin lokaci.

Yadda ake kiwon Awaki a yankin mu, kiwon Awaki yana ɗaya daga cikin manyan harkokin noma da ake yi a yankunan mu, awaki dabbobi ne masu amfani sosai saboda ana iya amfani da su wajen samar nama, madara, fata da kuma takin gona, mutane da dama a yankin mu suna kiwon awaki domin amfani dasu ko siyarwa don samun riba. Hanyoyin kiwon Awaki, kiwo kiwo a fili wato kiwon gargajiya wannan hanya itace mafi yawa a yankin inda ake barin Awaki su fita kiwo a jeji ko fili makiyaya ko masu kiwo suna bi dasu daga gari zuwa makiyaya don cin ciyawa ganyayyaki, akwai rakuman ruwa ko tafkunan ruwa da Awakin ke zuwa don sha, kiwo a gida wato kiwo na zamani wasu manoma suna ajiye Awakin su a gida inda suke basu abinci ana basu ciyawa kamar su dusa, ruwan shinkafa, ruwan ɗanwake, ganyen wake da kuma dawa, ana basu ruwa mai tsafta domin su kasance da lafiya akwai kuma likitan dabbobi wanda ke zuwa yana duba lafiyar su lokaci zuwa lokaci. Haihuwa da samar da sabbin Awaki, Awaki suna haihuwa sau ɗaya a shekara a wasu lokutan sau biyu ya danganta da yanayin irin wannan Awakin, ana kula da jariran Awakin ta hanyar basu madarar mahaifiyar su a wasu lokuta ana basu ganyar kuka ko ganyan zogale dama sauran abubuwa makamantar wannan. Amfanin kiwon Awaki nama da madara, fata, takin gona da kuma siyarwa dukan waɗannan sun haɗa amfanunnuka, kiwon Awaki a yankin mu yana da matukar muhimmanci domin yana a rika abinci, kuɗi da kuma takin gona, akwai hanyoyi daban-daban na kiwon Awaki daga kiwo a fili ya zuwa kiwo na zamani, yin kiwo mai kyau na iya taimakawa wajen rage fatara da kuma haɓaka tattalin arziki.

A yankinmu ba a fiya kiwo Alade ba saboda al’adu da addini musamman domin yawanci mutanan yankin hausawa ne kuma musulmai wanda addinisu bai basu dama su ci wannan ba kuma ba a cin Alade saboda wannan dalilin duk da haka a wasu yankuna kamar irin su yankin Jos duk da Arewacin Nijeriya yake amma kuma suna ci, ana kiwon Alade domin cin nama da kuma kasuwanci, hayoyin kiwon sun haɗa da kiwo a fili wanda kamar ma shi ma kiwon akuya a kan iya barin shi ya rika yawo yana samar da abinci da kansa sannan kuma wasu abincin in ya rage an zubta a waje ya ci da kansa kamar irin su ganye da kuma ‘ya’yan itatuwa, wannan hanya bata da tsafta saboda jawo shi kanshi Alade rashin lafiya da hadasa mata cututtuka. Kiwo na gida ko na zamani, wannan kam ana iya ajiye shi a gida ne ayi masa keji saboda kiwon sa a ringa bashi abinci na musamman sannan kuma a ringa kula da lafiyarsa daga lokaci zuwa lokaci a samun masa likita na musamman, a ringa yi masa rigakafi saboda kare shi daga cututtuka, a ringa tsaftace wurin da yake zama da kuma shara da kuma zuba magunguna a kasa saboda kar wasu ƙwari su shiga cikin sa, amfanin kiwon Aladen sun haɗa da nama ana amfani da naman Alade a wasu yankuna saboda a ci, fata da kuma kishen Alade ana amfani da su wajen yin kayan ƙwaliya da kuma sabulu daban-daban, kasuwanci ana iya amfani da wannan saboda kasuwa saboda akan siyar da su daga wurare ya zuwa wurare.

Yadda ake kiwon kifi a yankunan mu, ana yin kiwon kifi ta hanyoyi daban-daban don cin abinci da kuma kasuwanci, hanyoyin kiwon kifi sun haɗa kiwo a tafkuna, dam da kuma a cikin contener na zamani, hanyoyin kiwon kifi, kiwo a tafkuna da kuma ruwa na hallita, wasu mutane suna kiwon kifi a koguna har da mu ko tafkuna na hallita ana barin kifayen su girma da kansu a cikin ruwa waɗanɗa ke wannan kiwon sukan jefa ‘ya’yan kifi wato finger names a turance cikin tafki domin su girma wannan hanya bata da bukatar kulawa sosai amma kifi na iya fuskantar barazana daga farautar mutane da kuma dabbobi, kiwo a tafki da aka gina wato fish pound a turance wannan shi ne mafi shahara da amfani a yankinmu ana gina tafki na roba ko na kasa sannan a jefa ‘ya’yan kifi, ana basu abinci na musamman irinsu pay let da kuma ciyawa a turance, ana tsaftace tafkin don hana cututtuka waannan hanyar tana bada ingantacen girbi da kuma riba. Kiwo a contenar da kuma tankuna wato modern fish farming a turance inji bature, wasu suna kiwon kifi a cikin takar roba ko kontena da ake cika ta da ruwa ana amfani da fanfo ko fanfon ruwa don kiyaye tsafta da iskar oxygen wato iskar shaka kenan inji bature an aba kifayen abinci na musamman saboda saurin girma wannan hanyar tana bukatar kuɗin jari amma tana bada saurin girbi da kuma riba mai yawa. Nau’o’in kifi da ake kiwo kifi irinsu tarwasa da kuma kifi mai fata da kuma kifi wanda ake kira cap, kula da kifayen ya haɗa ciyarwa, canza masu ruwa, rigakafi da kuma magunguna. Amfanin kiwon kifi, amfani na abinci mai gina jiki, ribar kasuwanci da kuma saukin samuwa.

Yadda ake kiwon kajin gida a yankin mu, a yankin mu kiwon kaji yana da matukar muhimmanci domin samar da nama kwai da kuma kasuwanci, ana yin kiwon kaji ta hanyoyi daban-daban kamar iwon gargajiya, kiwon zamani da kuma kiwon kaji a gonakai na musamman, hanyoyin kiwon sun haɗa da na gargajiya wannan hanyar it ace mafi sauki kuma mafi yawaita a yunkunan mu, ana barin kaji suyi yawo a fili lambu ko gonakai sannan kuma suna cin ciyawa da kuma sauran susosi da hallitu na kasa, kiwo na zamani ana killace su ne a cikin keji a rufe su a rinka basu abinci dama magunguna da kuma rigakafi da kuma kulawa da su wajen shara da sauran abubuwa kiwo a gidan kiwo wanda bature ke cewa diplexer system a wannan hanya ana barin kaji suyi yawo a cikin dakin kiwo tare da shinfiɗa katako ko laka na kasa da kuma basu kulawa na musamman a koda yaushe, nau’o’in kaji da ake kiwo kwai layers a turance masu kawo kwai kenan masu yin kwai, kaji ne da da ake kiwo don samar da kwai, akwai kuma broilers inji bature har yanzu masu nama kaji ne da ake kiwo don samar da nama cikin kankanin lokaci, kockros nau’in kaji ne da ake suke da juriya ana kiwon su don nama da kuma kiwo na gargajiya ana iya sakansu suyi yawo kenan. Kula da kaji, abinci mai kyau, ruwa mai tsafta, ragakafi da magunguna da ma sauran abubuwa magamantan wannan sannan tsaftace muhali. Amfanin kiwon kaji, samar da ƙwai samar da nama sana’a da tattalin arziki sannan kuma amfanin gona.

Matakan inganta noma da kiwo don samun Karin riba, domin samun Karin riba a fannin kiwon kaji, alade, fifi, shanu da akuya, dole ne ayi amfani da matakai ingantattu ta hanyoyin kiwo kamar kariya daga cututtuka, ciyarwa mai kyau, amfani da ire-iren dabobbi masu saurin girma da tsaftace muhali, ga bayanan kadan daga ciki, kiwon kaji don bunkasa kiwon kaji ana amfani da hanyoyi kamar haka, rigakafin cututtuka, abincin gina jiki, tsaftar wuri, sarafa zafin jikin ire-iren kaji. Kiwon alade rigakafin, abincin gina jiki, ire-iren aladen, tsaftar, sarafa yanayi dama sauransu. Kiwon kifi, sarafa ruwa, abinci mai gina jiki, ire-iren kifi, rigakafin cututtuka da gujewa cinkoso kar kifin suyi yawa a cikin rafi guda ɗaya kenan. Kiwon shanu sun haɗa da rigakafi, abinci mai kyau, ire-iren shanun, tsaftar wuri, inganta shayarwa. Kiwon akuya shima dai a haɗa da rigakafi da maganin ƙwari, gudanar da makiyaya, abinci mai kyau, ingantacen haihuwa, wuraren kiwon akuya mai kyau, domin samun kyakkyawan sakamako a kiwo dole ne ayi amfani da rigakafin cututtuka, ciyarwa mai kyau, zabin iri dama sauran abubuwa makamantar wannan.